Mpano otamu monika evi ano omutungilo gwevi moka muna oondundu mo omu na omamanya ogendjigendji, omu na ngaa uumeno uushona ngaashi oomwiidhi , omiye ihadhi monika mo naana ohamu monika owala uumeno uushona.

Mpaka otapu monika ondjuhwa, onamunate, oshithima, nomagungu, nde nomatama noonyanga ga ningwa okasalsa ano melaka lyoshitaakumi hatu ti okasalsa.

Oshinamwenyo shika osho ondjambameya, naatakumi ohaye shi ithana oHippopotamus. Ondjambameya ohayi adhika unene koKatimamulilo, momulonga gwaCaprivi. Aakatima yamwe ohaya li onyama yoshinamwenyo shika.

Mpaka oposhipale ano oshipale shoka shaawambo mono aantu haya yele iilya. Aantu ngano oya hwa yo otaya yele ano iilya ya kuthe mo olungu miilya, ano etutu ndiya kaali kale kalina iilya tayeli kutha mo nee miilya yoyene.

Ongombe oyo oshitekulwanamwenyo shoka hashi li omwiidhi . Oongombe oonkiintu ohadhi vala uutana.

Mpano otapumonika egwo lyomeya. Egwo lyomeya omeya ngoka ha ga gu ta ga ende moondundu ta ga gwile pevi momilonga. Taga zi pombanda gu uka pevi . Monamibia oha ga adhika moRuacana . MoRuacana omu na egwo lyomeya, omeya ha ga zi moAngola nenge momulonga ta ga gwile mo Namibia moRuacana.

Mpano otapu monika ehala nolya kukuta ihe ambala mala kamu iihwa oyindji omuna owala oondundu iihwa omuna wala maala kayishi oyindji ngaashi ngaa ne mEtosha lyaNamibia kombinga yimwe hiya lokashana oku ne omwiidhi haku liwa omwiidhi kiinamwenyo.

Shika oshikunino otapa monika oshikunino shina ngaa nee iimeno uushona, ano uumeno mboka opo ngaa mbala wa mene, ohawu tekelwa nee nominino dhino omiluudhe, ominino dhika omaluudhe odho ngaa hadhi tekele iimeno omuntu ohayi owala ndele ta patulula kokapomba nde tayi tekele.

Haulamba wanangombe oha adhika mokuti ngaashi mEtosha. Omufupi konima ye ohali oongombe komishila nokuna omayego gena oonkondo lela noha tilika kiinamwenyo yimwe ngaashi oonkoshi.

Omusamane okwe ya okutula uuhi mboka uushona, uuhigona tewu tula momeya, ano metale tewu umbile mo, wo wu koke wo wu shiwe okuninga oohi oonene dha gwana okuliwa.

Hano okashina koku kulula, ano okashina koku kukula omwiidhi nenge koku gwongela omwiidhi ngoka uuna ponima pwa mena omwiidhi omunene ko taka tete taka tete omwiidhi aguhe ngoka gulipo, okashina nee koku teta omwiidhi.

Mpaka otapu monika ondjuhwa ano ondjuhwa ndjoka yekondombolo, ekondombolo ndoka hali igi ngaa nee ekondombolo ndino ohatu lyaadha momagumbo getu nga goshiwambo oga simanekwa lela.

Uumeno owu li ngaa nee ano wa menekwa pashinanena, owu na omeya ga yelekwa, nuuyelele wa yelekwa, yo oyi li ngaa nee pondje. Ano oyi li moshiima Sha tungwa Sha fa egumbo ezizi mono ya kunwa ngaa nee muupoto, tayi kuthwa mo ngaa nee shaa ya ningi iinene.

Hoka okandaama, okandaama ano koohi, uuhi mboka uushona. Okandama hano ohaka tulwa omeya, omeya haga lundululwa mo, mo tamu tulwa gamwe ga yela. Ohamu munwa uuhi mboka uushona.

embakumbaku lyokulima ano lyokuhelela olya simana. Okuhelela okukutha po omwiidhi nenge okuninga evi epu ngeenge iimeno ya Mena opo omeya ga vule okuya mo nawa yo iimeno yikoke

Methano ndika otamumonika omiti dhomambana ominene nodhaziza nawa

Mpaka otapu monika iikuki, ano iikuki mbyoka yaningwa ngaa nee yafa omboloto. Omboloto ngaa nee ompu, ohayi longithwa ngaa nee unene ohatu yi adha pomavalo nenge poohango, piituthi ngaa nee yomainyanyudho.

Mpaka ota pu monika ngaa nee aakulukadhi ,ano oyeli poshipale ,yeli ngaa nee tatu ti okomukunda . Aakulukadhi yaawambo ,yo otaa yungula ,ano oku yungula iilya nenge moshitya shimwe otatu ti otaa yele mo iilya metutu. Ano iilya sho ya dhengwa ,ya nyanyulwa nawanawa paife otaye yi yungula.

Mbaka aantu ngaa ye ya komainyanyudho pehala lyomainyanyudho, ano aantu ya ya ngaa nee ya za mo momagumbo ya ya ngaa nee pondje yeki inyanyudhe. Taya tula po tula po ootenda, opo ya ka ninge ontanda pondje, ano ya ya ngaa nee noohauto, niikulya yawo niinima yawo yokutema.

Uuna omvula yaloka nevi lyatuta nawa, oyendji yo manafaalama oye hole okutsika iimeno, opo yitsapuke nawa yoyi lokelwemo mevi manga omvula ta yiloko.

Eshina lyokuteta omwiidhi noku kulula ngwena. Ongwena ohayi kululwa neshina ndika opo yi ninge ohupi yoyikale ya yelekana nawa.

Mpaka otapa monika oohi, ano oohi dhili ngaa nee mombaali . Ano dhimwe odhina omwenyo, dhimwe odha sa . Oohi ngaa nee dhili meyaha enene.

Uumeno ohawu menekwa ngele omomukalo gopashinanena, hayi menekwa ya tulwa miinima ya fa omashina. Oge na uuyelele wa yelekwa nomeya ngoka haga yi po oga yeleka. Omuntu oho patulula ko owala go taga itekele gogene.

Oondjukwa ndhoka hadhi munwa. Ohadhi pewa okulya. Iikulya ohayi yelekwa ya tulwa muunima, ihe Aawambo ngele taye dhi pe ohaya ekele ngaa nee mpoka, ihe opu na ngaa uunima hawu landwa hawu lile oondjuhwa wo ohawu nwine oondjuhwa. Oondjuhwa ndhoka hadhi landithwa ohaku zi onyama nenge omayi.

Oongombe odhi na omayala omatokele nomaluudhe. Oongombe ndhino odhi li moshigunda shoshinanena moka hadhi pewelwa okulya momatemba, dho omo hadhi pewelwa okunwa. Odhi li momukweyo, dho ihadhi piti ko.

Oshikunino shoka shi na omboga nomatama wo. Iimeno yi li mo, omboga ndjoka yoshinanena nomatama.

Omutungillo gwevi ogwa yoloka oshoka ope na pamwe opuule pamwe opufupi. Omutungilo gwevi moka mu na oondundu lyo evi ohali kala ekukutu mu na nomamanya.

Naampaka ota mu monika aasamane taya kwatwa oohi ano taya kwata oohi medhiya muka nenge moka ndama muka .ota ye dhikwata ngaa ne dhikaninge dho kulya nenge dhomalandithilo nenge dhika ninge dhoongeshefa.

Ehala lyomayinyanyudho, mpoka pu na ondaama yokuyoga moka aantu haya yi ye ki iyoge. Opu na wo uupundi koka haku lalwa uuna omuntu ta ontele okamutenya uuna a zi momeya, owa hongwa miiti. Opu na wo oondundu noshowo omamanya.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shi na omandothi giihenguti ya kukuta nomandjimbi. Oyi na uuniga uushona yo oshinamwenyo shoka oshileeleka shi na othingo onde noonkondo. Ohayi liwa noyi na onyama ombwaanawa lela.

Mokuti omuna oondundu, kamuna lela iihwa oyindji, omuna nga uuhwa uushona shafa nga ambala oombuga, omuna omamanya noondundu odhindji dhiji, kamunasha nana omiti.

Omayima ngono otatu ga ithana omandombo. Omandombo gamena ngaa ne momutholomo gwevi ngono guna omamanya. Omandombo ngoka omale uunene ohatu gaadha tuu kuuka kombinga ndjiya yoshiwalongo.

Iikwamboga yimwe ohayi kunwa megumbo ezizi, nelalakano opo yakeelelwe kiipuka. Iikwamboga ongaashi omatama, uunawamundesha nomboga yuushimba.

Dhika oombaka Ano omusamane nguno oha munu oombaka. Oombaka ohadhi munwa nee dhi ninge dhomangeshefelo nenge dho ngeshefa, ano tadhi landithwa. Mpano otedhi pe ngaa nee okulya , ano opeshala lya dho, lyo kulya, odhishi ngaa nee na mwene gwa dho. Odhishi mwene gwa dho lela nawa , dho ohadhi ya ngaa nee ku mwene ngele tedhi ithana edhi pe okulya nenge edhipe okunwa .

Okadhila Okadhila okanambela koshiti oshikukutu. Okadhila ke na omushindi omule. Okadhila haka oke na omushindi omule noka nambela nekaha limwe.

Mpaka otapu monika omaludhi goohi, ano omaludhi goohi ndhoka hadhi adhika mefuta opena ngaa nee ndhoka oontiligane, oontokele naandhoka dha fa ooshunga ano oohi hadhi adhika ngaa nee mefuta.

Mbika iigadhi, ano iigadhi moka aantu haya oungula iikya yawo. iilta ngele ya zi oiipale ya yungulwa nawa nanwaoha yiya nee tayi mpimpilwa moshigadhi , yo miigadhi mono omo nee aantu haya kutha uuna ya hala iilya yoku kalya nenge ya katse.

Aantu yaninga oshikwatelwa nenge okagumbo kaningwa momahalasa moka hamu kala nee uunamwenyo, uunamwenyo mboka uushona ngaashi omayoka, uudhila nenge pamwe oohi ngele tamu vulu kuya omeya, ohamu tula ngaa nee oohi.

Oshigunda shoongombe shoshinanena, oongombe ndhoka dhoku landitha nenge ndhoka dhomahini ano ohadhi pewelwa nee okulya momatemba dho ohadhi kala dhili nawa momukweyo.

Omulonga gwa pita pokati koondundu nomamanya omulonga nguno ohagu tondoka ngaa ne omeya ga lambalala omulonga.

Dhika oombwa dhomomeya, oombwa dhomomeya ohadhi adhika nga ne komunkulo gwefuta ngashi moNamibia otuna mo oombwa, odhindji ohadhi adhika kehala lyoka hali ithanwa Cape cross ano ehala lyetalelepo kuna nga ne oombwa dhomomeya odhindji.

Oonduli ndhoka dhi na oothingo oonde. Iinamwenyo mbyoka yi na omalwaala, omambathi. Oyi na ano omambathi. Oonduli ohadhi nana aatalelipo. Iinamwenyo yopaantu, ihayi ehameke aantu nando.

Ondama ano ondama mono muna oohi dhono dhetu dhoshiwambo ano dhono hatu ithana oCatfish. Ano oohi dhono dhomo meya ngono omayelele kayishi yomomeya ngono goshimongwa. Ano ohadhi ithanwa nee oohi dhoshiwambo dhina uumbezi owundji wundji.

Mpano ota pu monika ondjamba, ano ondjamba ohadhi monika ngaa nee moNamibia nomuAfrika alyihe, oondjamba oshinamwenyo shoka oshinene sho kevi, oshinamwenyo shoka oshinene shoka hatu mono mongaashingeyi moNamibia oshili nee ngaashi mEtosha nomuAfrika ngaa nee miilongo ya yooloka oha mu monika ngaa nee oondjamba.

Shika oshikunino nenge ditye epya ano epya hali tekela ngaa nee moondjila dhiimpungu ano aantu ihaa tekele kombanda yiimpungu yoyene ohaa tekele mondjila.

Mpaka otapu ulikwa omuti nomutungilo gwevi ano omutungilo gwevi moka muna oondundu oonde lela noondjila ngaa nee dhili mo hadhi endelwa kamuna ngaa nee oopate dhoshinanena oondjila ngaa nee hadhi ende oohauto dhili po ngaa nee dhilaala kevi ngeyaka.

Okandama ke na oohi dha kwatwa mondama ndjoka onene, ano tadhi longekidhilwa okulandithwa po. Opo kaadhi ninge nayi odhi na okukala dha tulwa mokandama dhi na omwenyo dho tadhi kala dha yogwa nawa, opo dhi ka landithwe. Opu na wo omiti dhiiyimati ndhoka hadhi ithanwa omabanana.

Mpaka otapu monika ekonkola, ano okadhila hoka haka adhika miihwa. Okadhila hoka haka adhika miihwa ekonkola. Ohaka liwa ko okatoye noonkondo. Ekonkola lina ngaa nee omagulu omale nokathingo okale. Ohadhi lala nee dhili momukweyo aantu oha ye dhi yaha nuupu.

ohaku monika eendama ,ondama ano yili ngaa poima pena omiti nosho tuu, opo nee yagemene ondama ndjono , omeya ano nga geli mondama kaagakake ohaatulako onete kombanda, onete yili kiiti nawa nawa ya kwata ondama ayihe opo kamugwile omafo nando nando nenge omeya opo kaa gakake .

Ndjika ondundu! Ano ondundu yaningwa po momamanya yina ngaa nee omamanya oyuuka mombanda yatungwa po momamanya, ano inayi tungwa po komuntu oyili po ala yatungwa po kuushitwe.

Omusamane nguka ota kwata oohi metale nenge ndi tye medhiya. Ota kwata mo oohi nonete. Oohi dhokulya nenge dhoku ka landitha.

Iipundi yalongwa miiti nomulonga guli konima. Aantu mboka haya yi hoka aantu mboka yahokana nenge omuntu namwayina nenge aantu yeli yaali taya yi hoka yekuuve ombepo ombwaanawa.

Mpaka ota pa monika oongalangombe. Ano dhino ohatu dhi ithana moshiwambo oongalangombe. Ohadhi adhika ngaa nee mokuti. Ota pu monika ngaa ne omutungilo gwevi guli nawa lela muna wo oondundu. Muna ngaa ne nomwiidhi gwamena nawa.

Mpaka otapu monika omusamane akwata oohi, ano okwa kwata ngaa nee oohi medhiya muno nenge nditye mokandama muno, okwedhi kwata ngaa nee nonete , ano oohi odhokulya nenge ngaa nee takwata odhindji ye akaninge ongeshefa ye ano a kalandithe

Shika oshigunda shoongombe, oshigunda shoongombe dhoka hadhimunwa molwa omahini dho odhina nga ne ohadhikala dhili moshigunda moka ihadhizimo nando, ohadhipelwa iikulya moka metemba Omo ne hadhili dho tadhinwine poka.

Omboga yoshinanena oyi holike uunene kiilumbu nanafaalama mboka haya munu ombaga ndjika ohaye yilanditha kaantu opo yamonemo iimaliwa yawo.

Mpaka otapumonika epya , ano ndika epya mono aantu haya tekele moondjila dhiimpungu kayishi kombanda yiimpungu, ano iimeno ohayimene owala kombanda yiimpungu maala ohayi tekelwa moondjila ihayi tekelwa kombanda yiimpungu.

Mpaka ota pa monika ehala, ehala ano lye talelopo nenge lyomawuhalelo nenge ehal lyoma yiinyanyudho. Mpono pena iipundi ya tulwa nawa pomahala to vulu oku yapo nofamili yoye nende naanegumbo yoye nende noofelende dhoye tamu ya ngaa nee mwi inyanyudhe mpa.

Mpaka otapu monika omadhiya nenge omilonga ndhono dhomeya. Omutungilo omuwanawa guna omadhiya nomilonga dhomeya dhapindjakana nawa nawa po ihapu pwinine nando.

Mpaka otapu monika ngaa nee aantu yeeta oohi. Ano uuhi mboka uushona yewu eta ngaa nee medhiya wo wu kokele medhiya muka. Oyewu eta ngaa momafaganyana muna omeya opo kaawuse. Ano taawu kuthamo ngaa nee yo taawu tula ngaa nee momeya moka opo wu kokeke wu ninge oohi onene. Ano mbuka uuhi uushona.

Omamanya , ano oshinima shilipo shafa oombuga, mala kayena evi ndiyaka epu, oyena ashike omamanya. Omamanya ogendji mo kamuna omiti, oondundu owala namamanya ogendji gendji.

Mpaka otapu monika omutungilo gwevi ano omutungilo gwevi moka muna omilongo, tamu kala muna oondundu. Maala kapu nasha iihwa naana ngaashi ngaa ambala shafa ombuga.

Oshikunino shopethimbo lyongaashimgeyi iikunino mbyono iipe . Omeya ohaga tekelwa taga zi mominino dhili mombanda. Ohayi longithwa iimeno mbyoka iishona ano iikwamboga ihayi mono nande oonte dhetango.

Embakumbaku ndyoka hali pulula momapya tali pulula momapya tali tanawuna evi lyi ninge epu, opo aantu ya vule oku kuna mo iimeno yawo mbyoka ya hala.

Ondama ano moka muna oohi mondama muka omuna oohi dhetu dhoshiwambo nenge dhoka hatu ithana o cat fish, oohi dhino hatu adha miyana noshotu. Ohadhi munwa moondama dhohadhi ningi omangeshefelo.

Mpaka otapu monika ondama. Ano ondama yilipo yafa etemba. Ohayi tekelwa ngaa nee omeya omeya goku nwina ngaa nee iimuna, omeya giimuna. Omo ne hayiya okunwa momatemba mo nenge nditye moondama mo.

Oshimeno shoka sha simana moNamibia. Ano oshimeno shoka shomombuga shili ngaa ne mombuga sha kala po omvula omathele nomathele ihe ihashi si nando. Oshimeno shoka ohashi ithanwa oWelwichia oshili ngaa nee hashi adhika mombuga yaNamibia. Sho ihashi si nando nando.

Mbika ano oongombe ano oongombe dhili moshigunda. Omo ngaa nee hadhi kala, omo ngaa nee hadhi pewa okulya. Dho ohadhi kandwa nee, ano ngaa nee dhomahini. Uunene oongombe dhatya ngeyi onkiintu dho ohadhi kandwa ngaa ne omahini goku landithwa nokulya.

Haka okakunino koshinanena ano hatu ka ithana okakunino koshinanena hkka iimeno hayi mene, itayi mene mevi lyowene ihe otayi mene ngaa nee miinima ya ningwapo momafulafula. Yo tayi koko ngaa nee yina uuyelele ngaa nee wa yelekwa, uyelele hawu etwa ngaa nee koolamba nomeya gatekelwa ngaa nee mominino, haga ipatulula gogene. Oyi li nga nee meni lyetungo, ka yili pondje.

Egumbo ndyono lya ningwa momwiidhi lyo tali ningwa miiti lyo tali katungwa noondhopi aantu ohaya yiko ne yaka talelepo uuna yaya kokafudho.

Ehala lyetalele po ano omutungilo gwevi guli omwaanawa lela , mpono aantu hayeya okutala nkene evi lyatungwa po ,pamwe opena omamanya ngaashi unene koondundu. Kuna omamanya omanene aantu ohayeya po, eta kuutumba yo taya kala ihe taya inyanyudha.

Dhino oodhila dhopevi dhono hatu ithana oombaka. Ano oombaka dhono hatu munu momagumbo getu. Oombaka dhino pashiwambo ohatu dhi tula ngaa momagumbo hatuti ohadhi tu gamene komayoka. Odha nika oshiponga ihadhi etha nande omayoka geye megumbo nande nande. Dhino otadhi munwa mumwe nee dha vundakana mumwe noondjuhwa, oondjuhwa ngaa dhi dhomegumbo.

Aadhemba aantu yokuuningino mboka haya zala iikafa oyena omagumbo gawo ga ningwapo momaloya go taga ningwa wo nomo mwiidhi.

Oshikunino shuumeno uushona, ano iimeno mbyoka hayi munwa ngaashi iikwamboga nosho tuu. Aantu itaye yi ningi nee nawa, yo taya kutha po omwiidhi, yo taya helele, yo taya tekele.

Shino oshikunino, oshina nee iikunino ya yoolokathana shono wa tala ngaa shili mpono opayipi yomeya, omeya gwoku tekela, oya tulwapo nee, oyina nee uumbululu mbono hawu tekele mpoka pwa kunwa.

Shino oshikunino shoondjuhwa moka hamu munwa oondjuhwa, dha lalalakanenwa omalandithilo. Ohadhi falwa ngaa ne komalandithilo nenge hoka to vulu oku ka landa oondjuhwa dhoye. Oondjuhwa ndhoka hatu li onyama.

Mpaka ota pu monika iimeno ya munwa ano megumbo ndoka ezizi. Iimeno tayi tekelwa nominino tadhi zi moombuli. Moka hadhi tekelwa nominino dho pashinanena. Ano aantu hayo haya tekele ohayi tekele ngaa yoyene.

Omamanya ga thanekelwe kaantu yonale ngano ogo nee hatu ithana omathano gwonale ngoka haga hokolola oshike sha ningilwe naashoka sha ningwa nonzililo . Aantu osho kwa li haya thaneke ngeyi iinamwenyo nayo yene, onzililo naashoka sha ningilwe opo ya dhimbulukwe nawa.

Ondama moka mu na oohi, opu na wo omuntu ngoka to opaleke ondaama nokukutha mo iiyagaya mbyoka ya gwila mo, opo mu kale mwa yela.

Haka okanamwenyo komokuti, okanamwenyo hoka haka zi ezimba komokuti, mOshiwambo ohatu ka ithana kutya okankandanga. Okankandanga mOshiwambo, haka zi ezimba ewinayi nohaka sitama/itutike ezimba.

Ndyono oha tu li ithana egwo lyomeya, egwo lyomeya. Oha li adhika ne moRuacana moka muna omulonga po pena omeya taga gu ano taga ende ta ga zi mombanda lyo oha li monika nawa tuu shili noonkondo.

Pehala tapu monika egumbo ezizi ano ndoka hatu ithana moshilaka oshitakumi o "green house", moka muna iimeno ya yooloka. Ohamu munwa iimeno ngaashi unene tuu iikwamboga. Iikwamboga oyo naana hayi munwa mo mo "greeen house", megumbo ndoka ezizi. Ihamu munwa omiti omile nando.

Methano muka otamu monika oondundu ano oondundu oonde lela ano, omutholomo gwevi gwa yooloka. Pwamwe opuule pwamwe opuuhupi, pamwe opwalalakana pwamwe ina pu lalakana.

Ndino eshina lyokukokeka iimeno. Ohatu kunu mo iimeno ya yoolokathana, shampa ya mene ohayi kala yi na uupyu wu li nawa, ohayi tekelwa omeya ga yeleka, etango olya yeleka nevi aluhe oli na uuhoho wa gwana nawa. Oha li longithwa, yo iimeno ngele ya mene tayi ka kuthwa mo nee konima.

Ndika etango sho ta li ka ningina, po pu na omeya ge li moondombe. Sho lya tiligana ngaaka otali ka ningina nohali monika nawa unene noonkondo. Omuntu ota kutha ethano ewanawa lyetango tali ningine nondundu yi li kombinga ndjiyaka.

Omutungilo gwevi, omutungilo gwevi mombuga mpoka puna oondundu nomamanya. Omutungilo gwevi ina gu yelekana oguna pamwe ogwahonga na oguna omamanya po opwakukuta noonkondo.

Ondama yi li menkolo lyomuntu moka mu na oohi nenge omeya gokuteka. Omeya gokuteka okulongithwa megumbo nenge okutekela iikunino.

Ondjuhwa dhoka hadhi munwa momagumbo ano ondjuhwa dhoka hatu munu momagumbo hatu dhi ithana oondjuhwa dhaawambo, oondjuhwa otadhi li ngaashi puna iiyaha yoomeya gokunwa niiyaha yiikulya dho ohadhi haalekwa ne okulya.

Shika oshimeno shomombuga ano oshimeno shomombuga shoka hashi mene mombuga ihe ohashi vulu okukala shaana omeya ethimbo ele maala natango oshili momwenyo ano oshinamwenyo mbyoka hayi vulu okuhupa mombuga.

Ndino epya, epya ano olina iimeno ya yooloka li li komutungilo gwevi gwa yooloka mpoka pena omasilu naampoka pena omilondo lyo olya ziza nawa sha yela kutya oha li mono omeya ga gwana.

Dhino aantu taya kwata oohi. Tse ohatu kwata oohi, atu longitha oonete. Atu dhi kwata miishana, momatale nosho tuu, ngele omvula ya loko nenge moondama ndhoka dha tekulwa kutse yene, twedhipa iikulya, twedhi kokeke. Shampa dha ningi oonene tatu kedhi kwata Mo dhi ninge dhomalandithilo, atu kalanditha nee, tatu kedhi landitha po tu mone wo iiyemo.

Ndika evi lyomombuga moka hamu kala mwa kukuta noonkondo muna ngaa nee omamanya, mo ihamu limwa naana, ano ihamu ningwa omapya nenge iikunino. Ohamu kala mwa kukuta mo kamu na omagumbo.

Opuna omashina go kuteta omwiidhi, uuna puna omwiidhi omunene unene tuu moondoolopa nenge moofalama nenge kooha dhopate. Omwiidhi ohagu tetwa po etagu gongelwa gu kaninge gwinamwenyo konale.

Ekwato lyoohi, ano hatu longitha oonete okukwata oohi okuza moondama dhetweni, ndhoka hatu vulu okuka lya komagumbo getweni nenge hatu ke dhi landitha, tu dhi tule komalandithilo nenge tatu dhi fala komagumbo. Oondama dhi na omeya moka tatu kwata oohi.

Shika oshikunino ano hashi tekelwa, omeya iha ga tekelwa kombanda yiimpungu ohaga tekelwa moondjila dhiimpungu sho aluhe oha shi kalekwa shafa sha tuta ethimbo alihe mu na omeya niimeno mbyoka hayi pula omeya noonkondo.

Ndhika oondhila ,oondhila ndhoka hadhi kwata oohi momeya ohadhi yungula oohi momeya dho ohadhi kala popepi nomeya hadhi kala mpoka Pena omeya hadhi kala dhili kooha tadhi kwata oohi onga iikulya yawo.

Opuna iimeno mbyono hayi kunwa momashina, ohayi pewa uuyele kolusheno nohayi tekelwa komashina, omashina ngono ohaga kala wo taga yeleke nkene tayi koko.

Ndi ka egulu oethimbo lyegulu tali ka ningina. Egulu ohali monika lya fa etiligane kashona, oshoka etango ngele tali yi kuuninginino ohali kala lya fa tiligana kashona. Ohali monika nawa uuna wu li pomulondo omwaanawa wu wete ko nawa, ohaku kala ku wetike nawa lela. Ohaku monika nawa aantu taya thaneke nduno.

Hano okadhila ko mokuti, okadhila ka na mbela ano, okadhila ka nambela ke li koshitayi shomuti, oshitayi oshi ku kukutu, ke li ko ta ka talatala.

Aantu otaya inyanyudha. Ehala lyomayinyanyudho hoka aantu haya yi ongele okomafudho nenge komatalelopo. Aantu ohaya yi ya ka nwe iikunwa yawo yo taya li iikulya yawo ya manguluka ngele ya kutha ethimbo lyawo lyefudho okuza kiilonga.

Ano otapu monika oshimeno shoka shili moNamibia shoka hashi ithana aatalelipo oyendji shoka shakalamo oomvula noomvula dhapiti ndee ihashi si nande, oshili mombuga ohatu shi ithana nee oWelwitchia. Oshimeno shoka ihashi si nando oshakalapo oomvula odhindji oomvula omathele ndele natango opo shili sigo onena.

Ehala lyokwiinyanyudha mpoka aantu ha ya yi yaka yothe oonyama dhawo nenge ta ya ningilepo iituthi yawo mbyoka yomainyanyudho. Opu na omasiga go kuyotha onyama nosho tuu.

Oshikunino shiimeno. Iimeno ya yoolokathana ya tulwa muungundu wayo mboka ya pumbwa okumena. Oya gongelwa nawa yo tayi ningilwa uumpungu uuwanawa moka tayi kokele, moka hayi tekelelwa naamoka hayi ya tayi kuthwa uuna ya adha okuliwa nenge okuya momangeshefelo.

Aantu yonale okwali haya kwata iinamwenyo, hayayi muukongo yo raya dhipaga iinamwenyo yawo yokulya noku kongela aanegumbo lyawo iikulya.

Omamanya ga gongelwa, kashi na nduno kutya oga gongelelwa kuunshitwe nenge okaantu yonale. Evi inaali elekana, oli na oondundu koombinga noombinga, po pe na ngaa omamanya ga gongelwa.

Shika osho hashi ithanwa egumbo ezizi moka mu na iimeno tayi kokekwa komashina goshinanena. Moka mu na oolamba, mu na omeya yo tayi koko, itayi koko paunshitwe ashike otayi kokekwa kiinima yopashinanena.

Oshikunino shoondjuhwa moka oondjuhwa hadhi munwa dho tadhi vala imayi. Omayi ngono ohaga landithwa nee moma landithilo. Go gamwe taga tulwa momashina ga tendule uuyuhwena. Uuyuhwena uuyuhwa mboka mboka uushona.

Shino oshikunino shoondjuhwa, moka hamu munwa oondjuhwa dhoka hadhi vala omayi, nenge oondjuhwa ndhoka hadhiliwa. Oondjuhwa dhoku landitha moositola nenge oondjuhwa dhoka hatu mono tadhi landithwa ngaa kehe mpoka puna onyama yondjuhwa tse tatu landa etatu kateleka komagumbo getweni.

Mpano omalandithilo goohi, ano oohi dha tulwa muunima wafa omahalasa mono mwa tulwa omeya. Mono hamu tulwa ngaa nee uuhi mboka to landa mo ngaa okahi koye, toke ka tula megumbo keli mekende kalyo ndono, mono muna omeya. Uuhi ngaa mbono womegumbo uushona ihamu kala oohi oonene.

Ondama yomeya. Ondama yomeya hayi longithwa iinima yomaudhano, omaudhano ngoka haga dhanenwa momeya, po hapu kala pu na aasindani mboka taa sindana sha. Ohayi longithwa unene omaudhano mu na omeya. Ngele wagwile momeya owa ndopa, ngee ino gwila mo sigo okohugunina, owa pita.

Shino oshikunino shiyimati, ano oshikunino moka iikunino yatulwa mevi lina uuhoho nawa , waningwa nawa momukweyo wi ikilila taku tulwa onima dhafa opalasitika kombanda dha ningwa nawa lela mu hamu tulwa uyimati mboka hatu ithana u strawberry.

Ndhika oodhila dhoke futa, ano ngaka omeya gomwenyo nga hatu ithana efuta, efuta ndyoka lyina omeya gena oma kuthiikuthi ko okuna nee oondhila tha yooloka thana, dhino oondhila dhoka tovulu oku mona dhili komunkulo gwomeya, komunkulo gwefuta ano.

Mpaka otapu monika ondama, ondama yo yene oyoohi, po otapu monikwa yoo aantu tayape oohi okulya, ano tadhi umbilwa iikulya. Oohi otadhi umbilwa iikulya dhili momeya opo dhi koke.

Mpano otapu monika eyagumuko lyomiti ano omiti dhayagumuka tapu monika omagumbo, omagumbo taga monika lela nawa lyatungwa kutya oniiti etali tulwa iinima yayooloka iilongithomwa yayooloka etali payindwa ngaa natango.

Egumbo tali ningwa mokuti nenge miihwa. Egumbo tali ningwa niiti, tali ningwa noopaala ndhoka dha ningwa miiti. Tali tungwa niiti niipilangi mbyoka ya ningwa lela iiwanawa, mbyoka ya ningwa omiti dha yoolokathana, egumbo lyosheendelela ano, ndyoka inaali pumbwa okutungwa noondhopi.

Ondama yoohi Mwene goohi ota pe oohi okulya. Te dhi hawaleke dhi li mondaama. Odha topolwa, mumwe omu na oonene mo mumwe omu na oonshona.

Mbana aatalelipo ano taya talelepo, taya ende momakuti, taya talelepo taya tala iinamwenyo yo taya tala shoka nkene uushitwe wuli ano taya talelapo taya tala uushitwe nkene wuli yo iilumbu, aatiligane haya iithanwa iilumbu.

Aantu taya kwata oohi ano tadhizi moondama moka muna omeya mono muna oohi taya kuthamo taya yogomo, taya opalekemo nawa opo oohi dhikale dhina uundjolowele.

Shino oshikunino shombonga ano ombonga ndjoka hatwithana cabbage, ombonga hayiliwa kaantu ombanga hayimunwa yo ohayiningwa yongeshefa, ohayi kalandithwa yo aantu tayalanda.

Aantu oyali taya tala mondama mondama moka muna oohi yo aantu oyeya oku tala nkene oohi hadhi munwa shi ikolela kuunamapya nuuniimuna ano tamu tulwa omeya omape.

Ndjino ondunda yokulala ano hayi adhikwa momahala ngoka haga ithanwa oohotela nenge omagumbo gaatalelipo, mono hatu yi etatu lala mo. Ohatu futu shiikolelela komasiku ngoka twa lala mo.

Muno omombuga. Ano mombuga moNamibia otuna ombuga yetu ndjono hatu ithana Namib Desert. Omuna nee evi ndyoka lya gongala ngawo. Tse otuna nee evi ndyoka hatu ithana ele unene lyi li mo Mbaye hali ithanwa oDune 7. Oko nee hoka kuna omatalelo omawanawa. Evi lya gongelwa kombepo lya gongelwa owala kuunshitwe.

Aantu otaya kwata oohi. Ano otaya kwata oohi noonete. Ano nomalapi ngono ga ningwa oonete etaya kwata nee oohi dhawo. Ya hoogololemo ndhi oonene ndhi oonshona tadhi shunamo.

Shino moshiwanbo ohatu shi ithana oweya. Oweya ohayaadhika piiyanda mbyoka ya ningwa kuuhwa. Ohatu yi teleke eta tuyi litha nee noshimbombo tse onga aawambo.

Ehala lyokwiinyanyudha mpoka puna omutalelo omuwanawa handiyaka wuweteko nawa. Opuna wo okandama komeya mono hamu vulu okwiiyoga anao toyimo eto kiiyoga.

Ndika olyo eshina lyoshinanena hali ithanwa embakumbaku. Embakumbaku ndika ohali pulula ano tali ningi evi epu, opo pukunwe iimeno mbyoka yapumbiwamo moshikunino. Uunene ohaye li longitha momapya nenge miikunino opo yakunemo, evi ohali ningwa epu nomatemo ngoka.

Aatalelipo yeli momulonga mpoka pena oondjamba , omokuti yeli yeya okutala Iinamwenyo, yeli ngaa nee mokambawutu nenge mokawato kawo hoka koshinanena.

Mpaka otapu monika aantu taya tekele ondama. Taya tekele ano okandama komeya mon9 hamu vulu oku tulwa oohi nenge tamu kala tamu kuthwa omeya taga tekele iimeno ota ya tekele mo nee omeya nomunino.

Aasanane yamwe ohaya tula uumeno moonayilona mbono woku ninga ongeshefa. Ohaya landitha uumeno wawo mbono wuli moonayilona, yo aantu taya katsika.

Dhino oongombe ano moshindonga atu ti oongombe dhomitanda. Oongombe dhono oondumentu dhina oomitanta. Oongombe oonene, oongombe hadhi munwa hadhi landithwa. Ohadhi landithwa wo tadhi zi onyama nenge dhoku muna.

Ondhila ndjoka hayi mono kokule. Ano ndjono hayi ithanwa ontsa. Ontsa ndjoka hayi li onyama, ohayi mono nee kokule, yo ondhila ndhoka oonene. Mopaife ngeyi ohatu yi adha owala kondje yiilongo, moNamibia katu na ontsa.

Hano okandama koku yoga. Okandama okashona ka ningwa miinima yomaplastic mbyono hatu ithana omafaganyana ambala moshiwambo omaplastic . Ano okayima koyoga haka tulwa omeya goku iiyoga.

Ndhino oondjamba. Oondjamba ndhoka oonshona, uunimwena ano woondjamba ndhoka oonene. Otawu pewa omahini ngono ga kwandwa kooyina. Nongashingeyi owu li moshikunino nohawu ithana nee aatalelipo ye ye ya tale uundjambona mbuka onga ano uunimwena womoAfrika uuwanawa.